Abe epidimiyoloji ngabantu abazimiseleyo ukuvikela lokumisa ukumamatheka komkhuhlane ogijima ngesiqubu odalwa yikuhamba ngomoya kumbe ngokungcola.

Nxa endaweni kuthe kwaba lomkhuhlane ogijima ngesiqubu omamathekileyo, amadokotela ayabuthanisa abantu abacatshangelwa ukuthi balawo lowo mkhuhlane baba teste kumbe babakhangele ukuthi kungabe kuliqiniso na babayelaphe.

Abafunda ngemkhuhlane edalwa ngabo virus lama bacteria okuyizinanakazana okuncane okungeke kubonakale ngamehlo bayazivala imzimba yabo yonke lasebusweni bazivale ukuze bazivikele emkhuhlaneni enjalo

Odokotela nxa beselapha umuntu ngendlela yokumhlinza bahlinza bebanengi bavale bebanengi njalo kuyindlela yokuvikela ukuthi umuntu angafi.

Nxa kulemkhuhlane eyingozi ephangisa ukumamatheka elizweni, uhulumende uyasiza gemithi efuze inikwe abantu. Banikwa mahala nje bengabhadali imali.

Ukutshintsha kwezenzo, okuhlanganisela ukugeza izandla ngesepa langamanzi agelezayo, kuphakamisa indaba eyokuhlanzeka ebantwaneni abancane .

Abantwana abancane kusukela besanda kuzalwa kufanele bathole izinalithi zabo ezaneleyo zokuguna. Ukuvikela imkhuhlane ethiwa yisix killler disease.

Nxa umuntu ebulawe ngumkhuhlane ophangisa ukumamatheka abe "Epidemiology" bayakungcwaba bebodwa, abavumeli izihlobo zakho kumbe umphakathi ukuthi ungcwabe.

umuntu obulewe ngumkhuhlane ofana le covid 19 lo omamatheka masinyane ofika ebantwini ngesiqubu akancwatshwa ngabanye bakhe uncwatshwa ngabantu be health

Ubhubhane yimkhuhlane ebamba abantu masinyane ngesiqubu esikhulu idala ukufa kumbe ubuhlungu okukhulu

I epidemiology ngabafunda ngokumemetheka kwemikhuhlane, nxa kube lomkhuhlane omutsha odalwa yivirus, loba odalwa yi bacteria, laba bakhangela ukuthi bangaki abantu asebebanjawe ngumkhuhlane lokuthi suhambe kanganani.

Imkhuhlane ehamba ngokuthimula kumbe ngokuphefumula kufuze ivikelwe ngendlela ezifana kokusebenzisa amamask lokuhlalela khatshana labanye. Nxa ulawo kufuze ugqoke imask.

Lapho okufundiswa khona umphakathi ngezempilakahle nxa befundiswa ngomongikazi bayabuthaniswa bahlolwe into ezi basic ezifana lomfutho wegazi ukwenzela ukuthi bakhangele ipotential yokuba lemikhuhlane.

Ku ephidemiyoloji izakhamizi ezinengi ziyabuthaniswa umphakathi wonke ubuthaniswa ngabantu be health. Omongikazi babuye bezofundisa ukuvikela imikhuhlane lemikhuhlane etholakala endaweni.

ukuvikela imikhuhlane efana le cholera edalwa yikuswelakala kwamanzi lokungahlanzeki kwabantu ,abantu be GLOBAL HEALTH bahamba befaka izibhorane ukuthi abantu abanengi bathole amanzi

Abadala abafuna ukunakekela impilo zabo lasebekhathazwe yimikhuhlane ehlukehlukeneyo nxa bebona abagilobali helithi bayahlala. phansi balalele abayabe bekufundiswa mayelana ngempilakahle.

Abe global health balendlela ezinengi abazisungulayo ezisiza abantwana ukuthi bangabambi imikhuhlane efana lecholera .Lezi ndlela zihlanganisela ukufaka amanzi ezindaweni ezinengi ukwenzela ukugezwa kwezandla .

Abe Global health bayaphuma baye ebantwini nxa bebafundisa babafundisa ngemifanekiso ukwenzela ukuthi babone abafundileyo labangafundanga bazwisise into abayabe bezifundiswa

Ukwenzela ukuthi inhlelo ezilokokwenza ngempilakahle zifike emuntwini wonke kungakhethelekile ukuthi utholakala endaweni engafikeki khona, kuyathunyelwa abantu ababuya bezolifundisa abalutshwana.

Indlela yokuvikela imikhuhlane kalula yikusebenzisa amanzi agelezayo. Ugeze izandla uvikele imikhuhlane ukuthi ize ifike emlonyeni loba ebusweni bakho.

Ukulondoloza impilo zabantu abanengi lokuvikela imikhuhlane edalwa yikungahlanzeki. Ababona ngezempilakahle bahamba bafaka izibhorani endaweni ezitholakala khona abantu abanye abaswela amanzi.

Ukuvikela ukugcwala esibhedlela kwabantu lasemakilinika, abadala abalabantwana abancane balamalanga abavunyelwe ukufika ngawo eklinika, abantwana babo bezihlatshwa.

Abantu abahlala emakhaya abanengi abakwanisa ukuthi bathole amanzi ahloliweyo amahle. Bathola amanzi abo ezifuleni ayabe engcolile.

Akulampilo enhle ukuthi abantu bebe bethola amanzi khatshana ngenxa yokuthi amanzi acina engasasebenzi lapho okufanele asebenze khona ngenxa yokuthi abantu bayesaba ukuthi amanzi ayaphela

Ukuthontiselwa emlonyeni ngomongikazi yindlela yikuvikela abantwana ekubeni lemikhuhlane eyehlukeneyo eyaziwayo ukuthi bengaba layo kumbe ukuthi basile emikhuhlaneni abayabe sebelayo.

okwenzela ukusiza umphakathi abamnyama labamhlophe bayahlangana befunda mayelana ngokwezimpilokahle masebefundile bahambe befunisa abanye njalo lokubayelapha

Abantu abakhangela ngengaja zempilakahle zabantu bayabuthana phakathi komnyaka ukuthi bakhangele ukuthi banga soluva njani ama problems abahlangana labantu empilweni. Njalo bakhangele emuva ukuthi into asebazenzayo ukuthi bekhangele ama problems sisebenze kanganani.

Kulexuku labantu elananzelela ukuthi abantu abanengi bayazibophela kumbe bacina begula okuyakhatshana ngenxa yokuthi abatholi usizo masinyane olokokwenza ngengqondo bazimisele ukufunda bayefundisa abanye.

Abemental health balogaja oluqakatheke kakhulu oluthi singaluswela abanengi bethu bangahlanya kumbe bagule ingqondo. Laba basiza emikhuhlaneni efana labodepression.

Umuntu ongela into emkhathazayo kumbe ongaguli ngengqondo kumbe okhululekileyo ubonakala ngokubobotheka isikhathi sonke lokujabula labanye abantu.

Abantu abangenelisiyo kumbe abengelisanga ukuphangisa ukuthola usizo olokokwenza ngengqondo zabo batholakala besezindaweni ezisemadolobheni sebehlanya kumbe sebengasaphilanga engqondweni.

Ezibhedlela lasema kiliniki benza isibonelo sokuthi indawo ihlala ihlanzekile. Kwenzela ukuthi abantu bahlale bele mpilo enhle engela kuguliswa yidoti kumbe yikungahlanzeki kwendawo.

Ezibhedlela kulemnyango evulekileyo yonke into isobala ukwenzela abantu ababuya bezokwelatshwa bengalahleki baphangiswe bathole usizo lwabo.

Nxa usiya ekilinika kufuze ufambe lebhuku lapho obhalelwa khona ukhuhlane oyugulayo, kanye lendlela abakusize ngayo. Leyindlela yokusiza abantu abazakuncedisa phambili.

Imnyango yasekilinika lama khoridosi kuhlala kuvulekile kakhulu ukwenzela ukuthi umoya ungene kuhle abantu abagulayo baphefumule umoya omuhle.

Ezibhedlela lasemakilinika lapho okusizwa khona abantu abagulayo abehlukeneyo kulungile abantu ababuyayo ukuthi baphiwe ama contacts lapho abazabe behamba khona amadokotela labantu bezibhedlela.

Endaweni ezinjengasesibhedlela, emakliniki kufundiswa abantu ukugeza izandla legood hygiene, ingakhoke bafaka amabhakani atshengisa ukuthi abantu bafuze bageze njani izandla lendawo zokugezela izandla.

Umuntu nxa esesibhedlela abangane bezihlobo bayabuya bezombona ngesikhathi esifaneleyo bemphathele ukudla lento zokunatha ukwenzela ukuthi asile masinya.

Ngama mayikhilosikophu amadokotela kumbe abantu abasebenza elaboratory benelisa ukuthi babone izinto ezincuncuncu esingeke sizibone babekwazi ukufunda ngemikhuhlane eminye esingayizwisisiyo ukuthi idalwa kanjani.

Nxa umuntu efundela ukuba ngumongi kumbe umongikazi kumbe efundela ukuba ngudokotela kuyadingeka ukuthi afundiswe izinto ezinengi abonakale ukuthi sesazi ngoba uzabe esebenza ngempilo zabantu.

Imicroscope ngumtshina odalelwe ukubona into ezincinyane ezingeke zibonwe ngamehlo omuntu izinto lezi zifana levirus edala imikhuhlane eminengi.

Nxa isibhedlela singenise ama machine amatsha asebenza ekwelatshweni kwabantu. Amadokotela amakhulu lamancane ayabuthana ukuyafundisa ukusebenziswa kwe mitshina emitsha eyabe ibuyile.

Abantu bezwa ngcono ukuthi banakelele izimpilo zabo nxa kulabantu abafana labo abahamba ezindaweni ezehlukeneyo betshengisa ukuthi bayanekelela izimpilo zabo. Kumbe bayafisa ukuthi umuntu wonke anakelele izimpilo zabo.

I- Occupational health leSafety Conference. Bahlala phansi befunda behlolisisa ngembangela yemikhuhlane etshiyeneyo, ukumemetheka kwayo. Lokuthi ingavikelwa njani. Bazimisele ukufinyelela uwonkewonke, ngalolulwazi. Ukuze uluntu lulamuleleke.

Ezibhedlela kutholakala izimota ezigijima ngesiqubu esikhulu eszfika masinyane nxa zibiziwe lezi zisebenza ukuthwala izigulane eziyabe zikhatshana lesibhedlela ukwenzela ukuthi ziphangise ukufika.

Ezibhedlela abantu abagula umkhuhlane ohambelanayo bafakwa kusakhiwo sinye, besekusithi ababavakatshelayo babuya besazi ukuthi baqonda ngaphi.

Izipline yindlela yokuhambisa izinto ezisetshenziswa ngabodokotela kumbe amanesi kumbe umuthi owabantu abagulayo. Indlela le imasinya ngenxa yokuthi kusebenza itechnology.

AmaHealth Centres kumbe izibhedlela ezisemadolobheni amakhulu sezifakwa izinto ezicwebekileyo. Indawo zokuhlalela sezizindawo ezinhle lezithulo zakhona ngezinhle ezenza ukuthi abantu bahlale bakhululeke.

Ezibhedlela kulendawo ethiwa yifiziyotherapi lapho okutholakala khona abantu abayabe belimele belinyazwe izinyawo, izandla okufuze khona bayeyelulwa yimitshina bencediswa ngamadokotela.

Kulezibhedlela lamahealth centres atholakala emadolobheni ongeke ubekwazi ukuthi kule health centre phakathi kodwa amabhakane abhaliweyo ayasiza ukuthi umuntu ananzelele ukuthi kwenzakalani phakathi.

Ezibhedlela kule zakhiwo ezinkulu lapho okuthilakala khona ama 'rooms' ayehlukeneyo angamahosi awamadokotela abona ngezotho zomzimba ezihlukeneyo.

Ezibhedlela kulabalindi abalinda egedini. Abakhangela abantu abangenayo, labaphumayo. Yibo njalo abavumelayo ukuthi umuntu angene, noma engangeni.

Ezibhedlela kulemigelo lapho okugeleza khona amanzi anangezolo, kumbe amanzi ayabe esetshenziswe ekwelatshweni kwabantu, lasekugeziseni izinto esibhedlela.

Ezibhedlela lakuma medikhali sentazi bayaqakathekisa ukuphumula kwezigulane ma sezifikile endaweni lapho ezelatshelwa khona, bayazifaka lapho okulomthunzi khona ziphumule.

Ezibhedlela kulendawo lapho okulomabona kude khona lapho abamemele izigulane lalapho okulezigulani esezimelele ababuya bezobathatha bahlala bebonke bebukele umabona kude

Umntwana omcinyane nxa egula kufuze umzali wakhe ayebona udokotela ehamba laye ukwenzela ukuthi amchasisele udokotela ukuthi umntwana uzwani .

Kulababantu abagulayo befe ngenxa yokuthi baphuzile ukuthola usizo Abantu abahlala khatshana nezibhedlela balungiselwe imota ezithiwa ngama ambulance Bayabuya bezothathwa ngamadokotela bahanjwe labo ezibhedlela .Endleleni bayabe beselatshwa njalo

Abantu ezibhedlela bafika bahlale phandle bebanengi belinde ukuba registered khona beyangena phakathi babone udokotela kumbe umongikazi belatshwe.

Ukwenzela ukuthi izigulane ezifike ezibhedlela zingadinwa yikuma, zithola kulama bhentshi amade ukuze zihlale zizonke khonapho zibezixoxa zingakangeni kudokotela kumbe ku"nurse".

Omongikazi nxa besemakilinika kumbe ezibhedlela bayabe behlezi phansi belindele abagulayo ukuthi babuye bezobatshela abakuzwayo bona bayabe bebhala phansi into eziziwa ngabagulayo

Amadokotela afundela umsebenzi wawo ayamukela izigulane ngendlela eqakathekile. Amukele ngezandla zombili ezifudumeleyo ezitshengisa uthando kubantu abagulayo.

Itopcon ngumashina olungiselwe amehlo lo usebenza ukubona izinto eziphakathi kwamehlo nokunanzelela izinto ezingabe zidala ukulimazeka kwamehlo kumbe ukungaboni kuhle kwamehlo

i inhaler yi thuluzi elisebenza kakhulu kwezokwelapha liyabe lilomuthi phakathi lisebenza ngokuhwetsha umoya oku inhaler uhamba nqo emaphatshini

Ama inchemist ngamadokotela afundela ukuhlola lokwelapha imikhuhlane etholakala kubantu abadala efanana lecancer ngeminye etholakala ngaphakathi.

Abantu ababona ngezempilakahle bayafundiswa mayelana nge oncology le internal medicine ukuze basize abantu abale cancer.

I oncology le internal medicine yinhlangatho yezimbili ezitholakala kwezempilakahle lezi zisebenza ekwelapheni imikhuhlane efana lemvukuzane kumbe i cancer.

Nxa odokotela abayenza nge internal medicine le oncology be screen imvukuzane kiyadingeka ukuthi babambe lapho okucatshangelwa khona ukuthi kule cancer bazwe ukuthi ikhona kumbe makayikho

Indlela esiziphatha ngayo sisesebancani lendlela esidla ngayo sisesebatsha iyasiphambanisa nxa sesikhulile Isidalela imikhuhlane efana lekhensa enzima ukwelapha nxa sesikhulile

Iteststrip isetshenziswa ngudokotela, uthatha ngayo sample yegazi eliyabe lisemunweni. Lokhu kwenzelwa ukukhangelwa ilevel yetshukela elisenzimbeni egazini lomuntu.

I scan iyasetshenziswa ngabantu abazithweleyo. Itshengisa umntwana osesiswini osesemncane. Iyabonisa ukukhula kwakhe, lendlela ahlezi ngayo esiswini.

Ukuthesta imikhuhlane efana letshukela lemalaria le HIV kuyadingekala ukuthi kuthathwe I sample yegazi ibe isifakwa emtshineni kukhangelwe ukuba ulomkhuhlane noma awula.

Kuma laboratories kusebenza amalayithi akhanyisa kakhulu lama camera abona kakhulu ukwenzela ukubona izinto eziphakathi komuntu singazange simvule kumbe ukumhlinza

in Acetone ngumuthi ongamanzi osebenza ukukhipha into ezifana le penda uyasebenza njalo endaweni ezifana lokukhipha ipenda yenzipho

Emalahoratories kusetshenziswa amagloves ukbamba izinto zonke. Le yindlela yokuvikela izandla ekulinyazweni yimithi. Lasekubambeni izinto eziledoti.

Ama scan asetshenziswa ngamadokotela, akhangela ngaphandle komuntu ebone izinto ezingaphakathi azitshengise kuma screen awama computer

Amadiagonistics centers lamalaboratories asiza kakhulu amadokotela ukuthi bakhangele mayelana lemikhuhlane lokuthi bangayelapha njani. Kutholakala khona amamachines abona izinto ezehlukeneyo.

Umdlezane nxa esanda kubeletha abaphangisi kuthi bamkhiphe esibhedlela .Le yindlela yokumgcina ephumula ngemva kokubeletha umntanakhe.

Umama ozithweleyo kumbe olomntwana omncinyane nxa efike kudokotela bamenza amatest ahlukeneyo uyahlala phansi uqalise ukuchasiselwa ngudokotela into zokwenza

Ngamalanga amisiweyo omama abalabantwana abancane bayahamba ezibhedlela besiyabona omongikazi ukwenzela ukuthi abantwana bathole amajekiseni abavikela emkhuhlaneni engababamba.

Abantwana abancinyane bahamba labazali babo ezibhedlela kanye ngemva kwesikhatshana ukuthi bayebonwa ukuthi bayenzakahle noma impilo zabo azina mpilakahle

Ekwelatshweni kabantwana abancane, kufuze umzali abe khona, abe esenza ukuthi umntwana engananzeleli ukuthi kwenzakalani Ngodokotela akufanelanga abe ngumuntu oyethusala abantwana, lo nesi kumele abe khona abe ebhala into azitshela ngudokotela.

Nxa uyabe ulomntwana ongezwa kahle. Uyahamba laye esibhedlela. Wena ufike uhlale phandle emabhentshini. Omongikazi bamthathe, bangene naye phakathi. Lapho abakwanisa ukuthi bamelaphele khona, wena ungekho.

Umntwana omncane nxa ehlatshwa ijekiseni akufuzanga ananzelele ukuthi usehlatshwa kumbe sehlatshiwe nxa ehlatshwa ngudokotela okwaziyo ukukwenza kuhle.

Abantwana abasesebancane akufanelanga badle ezinye izinto ezingasilo chago lukamama wabo ngenxa yokuthi uchago lolu lunika ukudla okwaneleyo emntwaneni.

Abantu abakhulelweyo kufuze banakekele abantwana babo besesesiswini ukwenzela ukuthi bakhule belempilo enhle bazalwe benele

Abantwana abasesebancane balelungelo lokukgangelwa ngonina ukuthi bezaw kuhle edlebeni, babona kuhle ngamehlo abo yini. Leyi yindlela ezabasiza ukuthi bephangise bananzelelwe nxa bengayenzi kahle.

Ku Maternal and Child Health Services kuqakathekile ukuthi umntwana esesemncinyane esanda kuzalwa ahambe lomamakhe esibhedlela ukuze amadokotela ayembona ukuze amnike lama dates awokuza esibhedlela emelapha

Ezibhedlela kuleAir clean system engumashina osiza ukuthi nxa sesiphefumula siphefumule umoya ofresh singaphefumuli ongcolileyo

Ukwenzela ukuhambisa lula izinto kumbe abantu kusuka endaweni kusiya kweyinye indawo kusetshenziswa izinqola ezilamavili amancinyane.

I calculater eyamadokotela yindlela elula lengcono eyokudinga kumbe ukulinganisa umuthi umuntu afuze awuthathe ngokulinganisa ezinye yezinto ezitholakala ekwelatsheni kwabantu.

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela bamazinyo uyakwanisa ukuthi ubone okuphakathi emazinyweni , lamazinyo angafanelanga ukuba semlonyeni asebolile kakhulu asefuze akhitshwe.

Insimbi esebenza ekulungiseni amathuusi asebenza ekwelatshweni kwabantu. Zinsimbi ezingarusiyo .Yindlela yokuthi abantu bangalinyazwa ngumkhuhlane we"Tetanus'.

Amajekseni, ingqamu, izgelo ngamathuluzi asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha umuntu, ikakhulu nxa kufale avulwe esiswini.

Ezibhedlela sokutholakala amamashina atshengisa udokotela ukuthi isigulane sisaphilile noma kasisaphilanga lokuthi sikhatshana kanganani lokusila.

Ekukhitshweni kwamazinyo ukusebenza okungama pintshisi okuncane okuthiwa ngama dental pliers lawa akhipha amazinyo ngendlela enhle engalimaziyo

Ekulungisweni kwamathulusi asebenza ekwelatshweni kwabantu kusetshenziswa izipikili ezingarusiyo. Le yindlela yokuthi abantu nxa belinyazwa yizipikili lezi bangabi lemikhuhlane

Izipline yindlela yokuhambisa umuthi ngesiqubu esikhulu ezindaweni lapho okunzima ukufika khona yidrone ethatha umuthi omncinyane iyewufikisa ngesikhathi

Nxa umuntu ephukile ithambo, kungeneliseki ukuthi lilunge ngokufaka i plaster nje, kuyafakwa inzimbi phakathi kwenyama ijeke ithambo.

Isitulo esilamavili esihamba sodwa. salungiselwa abantu abagogekileyo ukuze bakwanisa ukuhamba endaweni ezehlukeneyo.

Kulamazinyo alungiswa ngabantu abakufundelayo abakwaziyo afakwa lapho okuyabe kukhitshwe khona amanye ayabe ebuhlungu kumbe aphuma ngephutha.

Okuzinqola okuncane okulamavili amane kuyasetshenziswa ukuthwala imithi ndawonye ezehlukeneyo ngenxa yamashelufu.

Nxa umuntu ezithwele efuna ukubona umntwana ophakathi kusetshenziswa iscan ekhanyisa ingaphandle ibisitshengisa kuscreen into eziphakathi.

Ama"braces" yindlela yokudonsa amazinyo ahlezi kubi emlonyeni, awalungise abesendaweni efaneleyo abukeke emlonyeni.

I standing frame isiza ukuthi umuntu ahlale eme ngendlela eyiyo isebenza ebantwaneni abazelwe begogekile kumbe abagogeke sebekhulile ukuthi bangali begogekile amathambo abo ame kuhle.

I FIRST AID yindlela efundiswa abantu ukuthi baphatha njani abantu asebelimele noma abagulayo bengakathwalelwa esibhedlela ukwenzela ukuvikela ukuphuma kwegazi kakhulu kumbe ukuzwa ubuhlungu.

i glucose success capsule ngumuthi olungiswe waba ngamaphilisi ,lo usebenza ukuthi itshukela legazi lihlale liku level elingeneyo lingakhweli kumbe ukwehla

Kulamaphilisi alungiselwe abantu abangakwanisi ukuhlaliseka engqodweni zabo ngenxa yento ezayenzakala lawa abasiza ukuthi bengabi le depression kumbe bacine begula ngengqondo.

Imithi yalezinsuku ithwala into ezidakayo phakathi kwayo kodwa ziyasebenza kakhulu emuntwini ogulayo nxa sisetshenziswa ngendlela embi ziyadaka

Amaphilisi athiwa ngamaphalasethamo alapha imikhuhlane emncane etholakala emzimbeni yabantu, ayehlisa lobuhlungu obuncane lobuphakathi laphakathi .

Inasal mist ngumuthi wabantwana ovula amakhala ayabe sevimbelene nxa begula ngemikhuhlane efana le flue kumbe bekhwehlela kumbe ukuvimbelana.

Ilihlo elomileyo elingela ubumanzi obudingwa lilihlo ukuthi lisebenza libone kuhle uyafakwa ihylo kumbe ukuthotiselwa ihylo esebenza ukunika ubumanzi okwesikhathi eside.

kulemithi elungiselwe abantwana abancane abalkeminyaka ephansi kowodwa l imithi ilungiselwe ukuthi bengezwa ubuhlungu nxa bephakathi kokugula

Umuthi osembodleleni encinyane uyadonswa ngenalithi ungene phakathi kwejekiseni, ijekiseni beselisetshenziswa ukuhlaba umuntu ogulayo kufakwe umuthi emzimbeni womuntu.

Imithi yalezi nsuku iyahlanganiswa iyimihlobohlobo eyehlukeneyo ifakwe kokuzimbodlela okuncane ngoba iyabe ilamandla kakhulu awokumelapha umuntu noma imilutshwane.

Izaviral ngumuthi osetshenziswa ngumuntu olevirus eyomkhuhlane noma yiwuphi odalwa yivirus. Ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamamatheki ,lokuthi ungayi khatshana.

Ikhodothabhu ngamaphilisi athengiswa emafamasi kumbe aphiwa ezibhedlela asebenza ukwehlisa ubuhlungu obuncane kumbe obuphakathilaphakathi.

I Eflurane ngumuthi walezinsuku osetshenziswa ukuthi umuntu engakahlinzwa alaliswe okujulileyo besenza ukuvala ingqondo nokuthi imizwa ingagijimi kakhulu.

Idesrem ngumuthi olamasayidi ifesti amanengi kodwa ngaphandle kwalokhu uyasiza kakhulu ebantwini abaledipretshini noma istresi.

Amehlo abuhlungu kumbe alengcekeza phakathi atholelwa umuthi wawo othontiselwa elihlweni okwanisa ukuthi kusiya kusa nxa ulele uyabe usuhlambulule ilihlo.

nxa umntwana omncinyane ekhwehlela kodwa engafuni ukunatha umuthi ,kulomuthi omnandi olungiselwe abantwana abancane owokuthi uyawunambitha awukholise ukumelapha njalo

Imithi efana le profi active defence iyasiza kakhulu nxa umuntu evalekile amakhala kumbe nxa evimbelene ngenxa yokuthi ulemkhuhlane efana leflue.

Amaphilisi ayelapha imkhuhlane edalwa engqondweni efana ne depression I anxiety le stress anathwa kanye ngelanga

Ukwelapha ama allergies aphambanisa ijwabu noma aphambanisa ingaphakathi yomuntu , kulamaphilisi alungisiweyo atholakala ezibhedlela loba kuma pharmacies

Amadisinfethedi sprays asebenziswa zimuli ukuvikela imikhuhlane edalwa ngama bacteria lama virus .uyafaka esandleni ugcobe ukubulala ama virus lama bacteria

Ukwenzela ukuhamba kwegazi kuhle lokubukeka kwemithambo abantu asebekhulile banatha amaphilisi amabili awe blood pressure wellness

Abantwana abancane sebelungiselwa amaseraphu kumbe okokunatha okumnandi ukwenzela ukuvikela into ezinje ngokukwehlela lokutimula.

I desloratadine ngumuthi osetshenziswa emuntwini okhwehlelayo kumbe ozwa ukubaba emakhaleni, kumbe olamehlo abomvu aphuma inyembezi ngenxa ye flue.

Abantu abazwa amehlo abuhlungu balemithi yabo emihle kakhulu abayiphiwa ezibhedlela lemafamasizi ethontiselwa emehlweni ukusiza ukuthi bengezwa ubuhlungu loba ukubatshelwa.

Lenzisuku imithi elungiselwa abantwana abancinyane abakhwehlelayo ayikho mibi njengeyakudala. Eyalezi insuku imnandi ukwenzela ukuthi abantwana bangezwa ububi bemithi mabeyinatha.

Imithi yabantwana abancane eyalezinsuku ayibabi njengeyakudala. Abantwana abancane banatha imithi yabo bekhululekile bengezwa ukubaba kumbe ukufuna ukukhafula umuthi.

Imithi yalezi nsuku elungiselwa abantu abadala ayivunyelwa ukuthintwa ngabantwana kungenxa yokuthi ithwala amanye ama"drugs" akwanisa ukulimaza abantwana.

Impilakahle yobuchopho kumbe eyengqondo iqakathekiswa kakhulu ekuhlalisaneni kwabantu. Abantu abasiza ekwelapheni ingqondo kumbe ubuchopho ngabayenza icounselling.

abantu abafunda okwempilakahle yenqondo abayenza ngokwe sayikholoji abayenza ngokwe khanselingi bahlaliswa phansi bafundiswe kakhulu mayelana ngokusebenza kwenqondo

Ukucabangisisa kakhulu kuyadala imikhuhlane eyehlukeneyo elimaza ingqondo kodwa abe USAID balendlela zabo abafundisa ngazo abantu ukuthi banakekele kanjani ingqondo zabo bengatholakali besiba le stress noma iBP.

indawo lapho okufakwa khona abantwana beselatshwa yindawo yokuthi kuyabe kulabo dokotela lama nurse afundiswa ukudlala labantwana ukuthi ngesikhathi beselatshwa bengabi lesizungu kakhulu

Izilonda ,ukuvuvuka kwenyawo lokoma kwejwabu yizinto ezitholakala ebantwaneni abasesebancane kudalwa yimikhuhlane ehlukehlukeneyo okudinga odokotela lamanesi.

Abantwana abasesebancane kulilungelo labo kumbe kuqakathekile ukuthi bafundiswe mayelana ngemikhuhlane ukuthi ihamba njani lokuthi ivikelwa njani ukwenzela ikusasa labo lingagcwali ngemikhuhlane engelaphekiyo.

Abe padiatrics bayafundisa abantu abadala befundise labantwana ndawonye ukuze babekwazi ukuthi baphilisana njani okungasoze kuphambanise impilakahle zabo.

Abantwana abancane balemithi yabo abayilungiselwayo abayinatha ngesipunu emnandi engathi luluju benzela ukuthi nxa besizwa isifuba bangazondi ukunatha imithi

abantwana abasesebancinyane abangaphilanga kuhle bayathathwa bafakwe endaweni yabo bodwa lapho abazabe benakekelwa okwehlukene labantu asebekhulile

Noma kuyisikhathi somqamndo kumbe isikhathi sokutshisa umntwana osesemcane kufuze avalelwe isikhumba sakhe singabi lomkhuhlane kumbe sidalwe ukulimala.

Omama ababelethayo kufuze bancediswe ngabantu abatrenayo abafana lamadokotela lamanesi ukwenzela ukuthi ma sebebelethile abantwababo bakhangelwe kuhle ukuthi ba right loma abakho right.

Abantwana abalimele i"mental health" ,"physical health and social health" bayelatshwa kuma "pediatrics" .Abantwana abasukela eminyakeni eyi "zero to eighteen years".

Umntwana osasemncane uyathandelwa ngamalembu agudumalyo ukwenzela ukuthi igazi lakhe lihambe kuhle njalo angabi lezinkinga ezidalwa ngumqando.

Izibhedlela lapho okwelatshelwa khona abantwana abancane abasuka ku 0to 18 years ziyaceciswa ukwenzela ukuthi ma beselatshwa babe belibala bebona into ezicecisiweyo .

Umuntu nxa egula ngumkhuhlane othile kulabantu abafundela ukwelapha imkhuhlane abafana labo mongikazi lama dokotela bayakwazi ukuthi bekhangele amehlo nje babone ukuthi engabe esizwani.

Umuntu olezinyo elibuhlungu uyalala embhedeni eceleni kwakhe besekuhlala odokotela elamamashina akhe awasebenzisa ukukhipha amazinyo kumbe ukukhangela amazinyo omuntu emlonyeni

Nxa umntwana egula unina engasaphathekanga kahle ngenxa yesimo somntwana omongikazi ngabantu abafundiswayo ukuthi bahlale bemomotheka ukuze abazali babantwana bangethuki kakhulu.

Ku personel kufakwa abantu ababona ngezempilakahle bonke ndawonye okufana namadokotela. Amaphamacists, omongikazi nbazali abazala abantwana.

ukwenzela impilakahle zethu kulama machines amancinyane asetshenziswa esibhedlela esikwanisa ukuthi sibe lawo individually afana loku tester i BP loku tester itshukela

Amafamasi amakhulu atholakali emakhaya nje. Atholakala ezindaweni ezisemadolobheni kumbe ezindaweni ezilezitolo ezinkulu kulasemakhaya.

Ama klinika atholakala ematown eyafakelwa ama bhakana ukuyenzelwa abantu abadlulayo bananzelele ukuba eduze kule klinika lapha abangathola usizo khona nxabe gula.

Kuma "pharmacies " kuyahlanyelwa amaluba afakwe emagabheni. Aba ngokuyizihlahla okusebenza ukupha abantu umoya wokuphefumula o"fresh",oyi"oxygen".

Abantu abangamaphamacist abasebenza ephamarcy balula ukubona ngenxa yezigqoko abayabe bezembathile okwenza kubelula ukubuza mayelana ngezempilakahle.

Njengendlela yokusiza umuntu wonke ogula ngemikhuhlane ehluke hlukeneyo abantu bama pharmacies balemithi eminengi etholakala kuma shows abo esiza imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

IArtefan ingumuthi osetshenziswa ebantwaneni abancane abasuka ku 5kgs kukhwela isiza ekwelapheni umkhuhlane ofana lemalaria

Into zonke ezilokokwenza ngabantwana ezisetshenziswa ukuthi abantwana bakhule belempilakahle. Ziyatholakala kumapharmacies ezifana lama phoriji amaphampa lamagula amancinyani

Kumafamasizi kutholakala ufamasisti olungele ukuzwa izikhalo zabantu lemkhuhlane abayigulayo athole lendlela angabasiza ngazo ngenxa yokuthi yena wafunda mayelana ngakho.

Amafamasi yindlela engcono ephangisayo ukuthi abantu bathole imithi abayabe beyidinga eyemikhuhlane yabo eyehlukeneyo amanye amaphilisi kumbe imithi ayitholakali esibhedlela kodwa atholakala kumafamasi.

Ayisikho konke ukugula okudinga ukuthi umuntu aye ekilinika kumbe esibhedlela. Ma ugula ulakho ukuya e "pharmacy " uyebona u"pharmacist" oyabe ethengisa e" pharmacy " akunike umuthi ohambelana lento oyigulayo.

Ibhakane leSangwa Polyclinic litshengisa amaservices anikwa yiclinic ukwenzela abantu abagula imikhuhlane efanekiswe ebhakaneni baphangise ukuthola usizo.

Abe Public Youth Campaign bayalungisa itende endaweni lapho okufika khona abantu abanengi bafake namabhakane abhaliweyo ukuthi babasiza ngani lapho abanika khona usizo

Abantu abasese batsha nxa behamba ezindleleni befundisa abanye babo mayelana ngezempilakahle bayathanda ukuthi bangatshiyeleli okulokokwenza ngama exercises kumbe ukwelula komzimba.

Ukukhangela ubude bomuntu kumbe ukusinda komzimba wakhe kuyindlela yokuthi abemelaphayo bebekwazi ukuthi ulomzimba olingeneyo kumbe ulomzimba osinda kakhulu kumbe ulomzimba omncinyane kakhulu.

Amakilinika ahambayo, ngamadokotela kumbe amanesi azimisele ukungena phakathi kwabantu babanike usizo abangeke benelise ukuluthola ngenxa yokuthi bayesaba ukuhamba kumbe balobuvila bokuhamba kumbe abasenelisi ukuhamba.

Abadala bayalalelisisa nxa kukhulunywa ngemikhuhlane kumbe ngokwelatshwa kwemikhuhlane ikakhulu nxa kukhuluma umuntu otshengisa ukuthi ufundile kulabo.

Ngesimo samazwe amanengi abenelisi ukuthi bakhele abantu amakilinika kumbe izibhedlela ezinengi zibe seduze labantu kodwa bayenelisa ukuthi basondele eduze labantu babe bebayelapha ngemva kwesikhathi.

Okwezempilakahle ngeke sikufunde konke size sikuqede kodwa kulendlelaezilula ezokuthi sifunde okunengi ezifana lokufaka amabhuku etafuleni athengiswe amabhuku asifundisa ngezempilakahle.

Kuma "public health campaigns" abantu bakhangelwa izinto ezincinyane nje ezifana lobude, lokusinda letshukela kanye lokunye nje okuncinyane.

Ngenxa yokuthi abantwana bayaphangisa ukufunda njalo nxa sebefundisiwe bayenza abakufundisiweyo abezempilakahle bayabuthanisa bebafundise ukwenzela elakusasa labo libe lihle lempilakahle.

Kumapublic health Champaign kutholakala amadokotela labomongikazi abasiza abantu kungela kubhadala. Kutholakala abantu abanengi abesigabeñi abatshiyetshiyeneyo.

Kulabantu abatsha abazinikela emsebenzini ngokuhamba ezindaweni ezehlukeneyo ezifana lamadolobho lasezindaweni okutholakala khona abantu abanengi ukuba bafundise mayelana lomkhuhlane lokuthi bangaphatha njani imizimba yabo ukwenzela ukuvikela umkhuhlane

nxa umphakathi ufundiswa ngezempilakahle kuyadingeka ukubhalwa phansi bebone njengabanwana abasesikolo ukwenzela ukuthi bafunde masinya lokuzwissa kangcono izinto abayabe bezifundiswa

Ihealth expo yihealth campaign eyenziwa egcekeni mahala. Kutestwa into ezibasic ezifana lebody weight, body mask index, e blood sugar lokunye okutshiyeneyo.

Nxa kulemkhuhlane efana ne COVID 19 le flue, abantwana beskolo bafanele ukuthi bavale imilomo namakhala abo ngemask ukwenzela ukuvikela i spread ye virus.

Umuntu ogulayo ongesenelisi ukuthi adle bayamhlaba umthambo bahlalise inalithi phakathi komthambo ezabe ihambisa ukudla emzimbeni. Yiyo njalo abazabe beyizebenzisa ukuthatha igazi lomuntu.

Into ezimayelana nokuzalwa kumbe ukubelethwa kwabantwana ziphansi kogatsha lwe Reproductive Health, olusiza abantu besifazana abadala labasesebatsha

Ezigabeni zemakhaya abafazi abadala bafundisa abafazi esebancinyane into ezilokokwenza ngenzalo yabo ukwenzrela ujuthi abantwana abazabazala babeqinile bephilile njalo

I" reproductive health " lugaja olukhangela ngenzalo zabantu. Izitho zomzimba ezihambelana lenzalo zabantu kufuze zibelempilakahle ukwenzela ukuzalwa kwabantu abaphilileyo.

I reproductive health ifundwa ngabantu abathetheneyo nxa sebefuna ukulungisa imuli le yindlela yokuvikela imikhuhlane efana le HIV ekuthathweni ebantwini sebekhulile kusiya ebantwaneni.

Umuntu ozithweleyo kuqakathekile ukuthi abe evakatshela odokotela, lapha lalaphana, ukwenzela ukuthi udokotela abone ukuthi umntwana ukhula kuhle na esiswini.

Omama abazithweleyo kufuze bahambe besiyavakatshela odokotela ngamadates abayabe bewafakelwe ngomongikazi ukwenzela ukuthi abamtwana abasesiswini bakhangelwe ukuthi bakhula ngendlela na.

Imenstrual health day lilanga lapho okufundiswa khona abesifazana ukuthi baziphatha njani ma besesikhathini. Isiza labantwana abasesebancane asebesiya esikhathini ukuthi baziphathe njani njengoba bayabe bengakabikwazi.

Nxa umfazi esekhulelwe ,uyahamba lomkakhe esibhedlela bayeku nesi. Unesi afike asize umfazi athole umntwana ,injabulo iba ebusweni babo bonke.

Abantu abayenza imidlalo esebenzisa ingqondo kumbe umzimba. Kuqakathekile ukuthi badle izithelo ezifana lamabhanana lama- aphula, ukwenzela ukuqina kwemzimba lengqondo zabo.

Nxa umuntu elimele ephakathi kokudlala imidlalo kuyalethwa ibhokisi elithiwa yi first aid kit, lapho okuthiwa khona imithi nebhanditshi. kufakwe esilondeni besesivalwa.

ukwelula lokusebenzisa imizimba yethu kuyindlela yokutshisa amafutha asemzimbeni lokuthi igazi elisemzimbeni lihambe kuhle lingaphanjaniswa ngamafutha asemithanjeni yegazi

Umuntu owenza okwamasports ikakhulu adinga amandla kakhulu, kulungile ukuthi athole amanzi amanengi angena emzimbeni wakhe ukwenzela ukuhamba kuhle kwegazi lokuhamba kuhle kokudla emzimbeni.

Indawo lapho okwelatshwa khona abantu abephukileyo kumbe abenyeleyo zitholakala izinto zokuzivoxavoxa kumbe ezokwelula umzimba.

Ukuthi amathambo ayephukileyo aphange ukuphola kulezisimbi ezilamabhanti lapho unyawo olungena khona ukuyenzela ukuthi lungahambahambi kakhulu.

Abantu abayenza imidlalo elimazayo noma edinga amandla amanengi kufuze babe namadokotela abo abasiza ukuthi babekwazi ukuthi baphatha njani imizimba yabo lokuthi babayelule nxa kuyikuthi sebelimele

Abantu abalimeleyo bephakathi kwemidlalo efana lebhola lokuqaga. Basizwa ngamadokotela ngento ezifana lokwelulwa baze bayephola.

Umuntu oyenza okwama sports aginqisayo kuqakathekile ukuthi athole amanzi amanengi azakwanisa ukuthi nxa esenginqile abe esebenza emzimbeni wakhe.

Ukuvikela ukulimala okunengi okwenzakala kumaSports. Amadokotela ayafundisa. into ozenza ma ungakayidlala, noma usudlala, noma seliqede ukudlala, imidlalo elimazayo.

IFirst aid kit iyadingeka nxa abantu bedlala imidlalo efana le sokha ukwenzela ukuthi nxa umuntu eselimele athole usizo andubana eye esibhedlela.

Before sidlale imidlalo efanana lesoccer loma eminye imidlalo elimazayo kufuze sigqoke izinto ezi cover umzimba lezivikela ekulimaleni.

Ama mashina asebenza ezibhedlela lasendaweni lapho okwelatshwa abantu, amanengi akhona asesebenzisa i"technology ".Yikho ubona amanye ayabe elama"screen" ukwenzela ukuthi udokotela atshela umtshini into zokwenza

Ngenxa ye Tele health amadokotela sehlala elama khompiyutha lamaphone lapho okungena khona information yezigulane eziza kibo zizo dinga uncedo.

I Ingenovis Health ngabantu abazimisele ukupha ulwazi mayelana ngezempilakahle abatholakala e United States of America.

Ngenxa yempucuko ephambili yakulezinsuku. Ngelokwebolekwa sithi yiTelhealth. Abantu sebesenelisa ukuxoxisana lodokotela, ngomkhuhlane obahluphayo. Bengayanga lapha okulodokotela khona.

Izihlahla ezincane ezicitsha zifane leminti zonke ziyasebenza ekukhwehleleni kwabantu kumbe abantu abaminyana emakhaleni kumbe ukugaya ukudla esiswini.

Esikuthi yikudla kwesintu, okungamahlamvu azimilela wodwa phandle esiwasebenzisa njengesitshebo kusebenza njengo muthi emzimbeni yethu ukuze singaguli empilweni ephambili kumbe sisile emkhuhlaneni esilayo.

Idolofiya lisebenza ekugayeni ukudla. Sisetshenziswa njalo ngabantu abayenza okokugijima noma okokuzi vocavoca uthi banga gingqi kumbe ukusebenzisa amanzi amanengi emzimbeni kumbe bangomi.

Amahlamvu amakhomane ayaxhwathiswa kunathwe amanzi akhona ayehlisa itshukela elisegazini lokwelapha izifo zenhliziyo. Amahlamvu njalo ayadliwa njengesitshebo.

Izihlahla ezisetshenziswa ukuthi indawo esihlala kizo zibukeke yizo izihlahla ezisetshenziswa njalo ekuthini selatshwe sibe ngabantu abalempilo enhle.

Umsuzwane ngumuthi wesintu olamahlamvu amancane kodwa emaqatha kancane Usebenza ukwelapha imikhuhlane efana le"Flu",le covid-19.

Icyprus yisihlahla esisetshenziswa njengomuthi wesintu. Amahlamvu aso asetshenziswa ngendlela ezehlukeneyo ukwelapha amaphimbo abuhlungu lokwelapha emakhaleni avalekayo kumbe avimbelanayo.

Ucucuza ngumuthi wesintu inathwa amanzi awo axhwathisiweyo kumbe odliwa njengesitshebo usiza ekumbeni kwegazi lokuvuleka kwemthambo

Izihlahla ezitshiyeneyo zilamahlamvu alembala ehlukeneyo. Lokhu kutshengisa ukuthi phakathi kwamahlamvu lawa, kulokudla okutshiyetshiyeneyo okusiza emzimbeni yabantu okutshiyeneyo njalo.

Ukuvikela uba lemikhuhlane, nokuthi imizimba yethu ibe lokhudla kukwaneleyo, kulungile ukusebenzisa amahlamvu awesintu.

Umbiza ngumuthi wesintu osetshenziswa ngabantu ukuvikela imkhuhlane eyehlukeneyo. Uyasetshenziswa njalo ekudleni ukwenzela ukuqinisa imzimba kanye lokuvikela imkhuhlane ungakabilawo.

Ukulungisa umuthi wakho owesintu kuyinto elula kakhulu uyathatha amagabha awakho asengasasebenziyo alezivalo zawo ulungise umuthi wakho owesintu uwufake emagabheni besuvala.

Izihlahla ezisesezincane zifanele ziyekelwe ukwenzela ukulondoloza izihlahla esizazisebenzisa njengomuthi wesintu nxa sesigula kumbe nxa usudingeka

Kulezinyathelo ezifanele ukuthi zithathwe ngumuntu nxa efuna ukuhlanganelana labanye ekufundeni mayelana ngemithi yesintu esetshenziswa kwelaseAfrica.

Izihlahla zesintu ezaziwaywayo ezehlukeneyo ziyahlanganiswa ngezilinganiso ezehlukeneyo ukuthi abantu abayenza okokugijima, okokuphakamisa insimbi bakwanise ukutholakala be fit.

Imithi yesintu izinhlobonhlobo ezinengi ezehlukeneyo. Ngemhlobo yazo yelapha imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo.

Imithi eminengi elungiswa ema Famasi , ilungiswa ngezinto ezilula nje ezifana lechena loluju kodwa iyimithi esisiza ekufeni kwethu.

Icena lingumuthi wesintu osiza ekugayweni ukudla okuseswini. Lisebenza njalo ukulungisa iskin kumbe ijwabu lomuntu.

Amaphilisi awe Forever Focus asiza ingqondo, kumbe ubuchopho ukuthi buhlale bulempilakahle. Ayasiza ukuthi ingqondo zigxile entweni oyabe uyenza, ukhumbule izinto oyabe uzenzile.

Uluju lungumuthi omkhulu osetshenzisa ekulungiseni amaphilisi lokulungisa imithi esiza abantu ukuthi babelamandla njalo bakwanise ukuthi babe le -appetite

ichena liyasetshenziswa ekulungiseni umuthi wamazinyo ukuxubha ngalo liyaqinisa amazinyo njalo lingumuthi osiza amazinyo atshelelayo

Imithi yesintu esiza amajwabu ifakwa emasepeni esigeza ngawo leyi yindlela yokuphangisa ukusiza amajwabu awomileyo ukuthi abe buthakathaka.

Ichena lisetshenziswa ngabantu abatshileyo betshiswa lilanga kumbe betshiswe ngamanzi kumbe ngomlilo. Lisebenza njalo ezilondeni ezidalwa yikulinyazwa ngabanye.

Ekwehliseni ubuhlungu lasekuyelapheni amathambo lalapha okuhlangana khona amathambo kusetshenziswa umuthi owesintu ofana ledevosiklo.

Icena ngumuthi wesintu omkhulu osebenza ukwelapha into ezinengi ezehlukeneyo. Abantu abanengi abalungisa imithi bayathanda ukuwusebenzisa ngoba ulamandla.

Ujinja ngumuthi okubalelwa leminye imithi yesintu welapha isisu esibuhlungu uyadambisa uyabolisa izinto ezinengi eziphakathi esiswini.

Ekulungiseni imithi yesintu ingakahlangani lamaluba ayehlukeneyo. Kudingeka izitsha ezigeziswe zahlanjwa kuhle ukwenzela ukuthi imithi ilungiselwe endaweni ehlanzekileyo.

Amahlamvu lamaluba awesintu kuyathathwa kufakhwe kubhawelu encinyane kugigwe. Nxa sokugigiwe kuyafakhwa emambodleleni ukwenzela ukuyasebenza njengomuthi ezibhedlela.

Imithi yethu yesintu ukwenzela ukuthi ma siyidla ingabi mibi kakhulu emlonyeni kungcono ukuba siyihlanganise lokudla siyimodifaye siyenze ibukeke inambitheke.

Imithi yesintu eminengi ikhulela egangeni nje ingalinywangwa ngumuntu. Abantu bayisebenzisa ekwelapheni imikhuhlane ehlukeneyo kanye lokukhulisa imizimba ingela mikhuhlane

Okuyizihlahla okuhlanyelwa ngaphandle kwamagedi kusebenza njengomceciso emakhaya ethu kodwa kulakho ukusebenza kakhulu njengomuthi esiwunathayo.

izihlahla ezincane ezilamahlamvu aqatha ezivame ukukhula zisabalala kumbe zithandela izihlahla ziyande ukwelapha izinto ezifana lesisu nxa sibuhlungu

Ngenxa yokeehlulana kwendawo izihlahla ezikhula endaweni zisiza ukwelapha umkhuhlane othile otholakala endaweni yonaleyi kutsho ukuthi izihlahla ezitholakala lapho ohlala khona zilomkhuhlane ezifanele ziwelaphe

Nxa uthatha kumbe ukukha umuthi wesintu kufuze unanzelele ubeleqiniso ngokuthi yiwo kanye umuthi owufunayo ngoba amanye amahlamvu awezihlahla kulama ye alokufanana

Imithi yesiNtu yelapha imikhuhlane emikhulu engadinga ukuthi ibhadalelwe imali ezinkulu kakhulu kodwa kudinga ulwazi nje ukuthi ubekwazi imithi yakhona welatshwe masinya.

Ukusiza abantu abangenalwazi mayelana ngemithi yesintu Kufuze ithathwe amapikitsha ibe isibhalwa phansi kwayo abantu bazwisise ukuthi isetshenziswa njani njalo isebenzani

Izihlahla ezincinyane ezilamaluba amahle ziyasetshenziswa njengemithi enathwa ngabantu ukwenzela ukuthi imizimba yabo ihlale ihlambulukile kumbe ukwelapha imikhuhlane

Amahlamvu asebenza njengomuthi wesintu ayathathwa ngesikhathi sezulu onyiswe ukwenzela ukusetshenziswa nxa kuyikuthi isiikhathi sezulu sesedlule awasatholakali

Umhlavuthwa yisihlahla esincinyane esibukekayo esilamahlamvu alamazinyo ekucineni sisebenza ukwelapha abantu abazwa amazinyo noma abalenkinga ye skin.

Amahlamvu awebhobola aphekwa njengesitshebo. Elapha into ezifana lenhliziyo ,lokuhamba kwegazi .Lezinye izinto eziphathelane legazi.

Indlela yokuthi sihlale silemithi yesintu eduze lathi siyihlanyela ifana lamaluba eduze lezindlu kumbe emaceleni ezindlu zethu.

Imithi yesintu ehlanyalwa phakathi kwamayadi wethu ayenzelwa ukuthi umuntu ma esegula athole usizo masinyane kumbe engaka guli athole impilo enhle

Ngenxa yephunga elimnandi eliphuma kuminti esetshenziswa ekulungiseni imithi eyelapha amaflu, lemithi eyelapha ezinye izifo ezehlukeneyo.

Umkhawuzane ngumuthi wesintu othatha amahlamvu awo ube usixwathiswa nxa suxhwathile uyafutha ngawo ukuvuka amapipe lamaphaphu ekuphefumuleni

Ngenxa yemithi yesintu usizo siluthola masinyane ebantwini abagulayo nxa sisemakhaya ngenxa yokuthi abantu bayayazi imithi eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Umakhephuka ngumuthi wesintu osetshenziswa ngabantu abanengi emikhuhlaneni ehlukeneyo ngenxa yokusebenza kwayo okukhulu. Ulakho ukusetshenziswa ngumuntu oloqhuqho ukuthi asile engazange aye esibhedlela.

Imithi yesintu iyasebenza kakhulu kufanele ukuthi ibukiswe ku social media ibonwe ngabantu abahlukeneyo ukwenzela ukuthi isize kulabo akade bengakwazi ukuthi inceda ngani.

Umuthi wesintu muhle ,ngoba ulula ukulungisa. Ulungiselelwa umuntu ogulayo ngento ezincani nje. Umgigo omncani ,ngengiga encani. Ubesufaka embodleleni ezincinyani njalo.

Ukuchola amahlamvu eminti uwafake etiyeni loba uwanathe engamanzi ahlanganiswe leminti ayasiza umuntu loba eleflue loba ekhwehlela.